Edzo bi eŋu gbogbo aɖewo. Eŋugãwo kple ŋuviwo. Agbadɔ gbogbo aɖewo le afia kple emɔdodo aɖe te ɖe teƒea ŋutsi. Alebe ŋwo katã wofiã le agbɔsɔsɔme. Etsiŋu Ii ke atsi dzo hã le afi ma.

Nuɖuƒe gã aɖe yi ke le dziƒoxɔ aɖe te, wodo atiwo ɖo alebe, nyagãɖeɖiwo olumaniwo wova le enuɖu ƒe bɔbɔnɔ anyi ɖe agba nu.

Asrafowo kple edzokaɖiŋukpɔlawo wole dzokaɖigbea gbɔ enu ƒom, eɖo kuku, eɖo gaŋkui le agbɔsɔsɔme dze ɖom.

..ɖo tso gbedada ƒo ede esɔ̃ dzi, ma ɖo woa zɔlɛ̃ zɔm, wo gbedada ƒo zɔm, eke su gbɔ ɖe nyigba dzi, wo katã wo zɔzɔm eyina le agbɔsɔsɔ me, ekplo woƒe bagiwo.

Edu aɖe akplɔ la, ebɔbɔ, atsitre ɖe enuƒomɔ gbɔ enu ƒom na dukɔwo. Alebe dukɔmeviwo eeee le aflaga ɖe asi le agbɔsɔsɔ me, le ɖokuiɖoɖi me le eto dom woƒe dukplɔla la. Ame aɖe kɔ woƒe dzi.

Awusatɔwo le gbedoɖaƒe dze klo, ame aɖewo kɔ nu bla ŋɔtie, ebɔbɔ nɔ anyi ame aɖewo dze klo, wo katã wo gbɔna gbedo ge ɖa na woƒe Mawu

Etɔ ɖe le gbedadaƒo. alebe ɖekakpuiviwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe etɔto. Wo aŋɛgbawo da ɖe tɔto keŋ bɔbɔ anyi ɖe afi ma le agbɔsɔsɔme. Maa ɖewo bɔbɔ ɖe etɔɔ me. Wo katã wole etɔto.

Aƒenɔ aɖe kple via wole aƒe me wòɖa agbeli gbɔna fufu to ge le to me ne woaɖu. Gbɔ̃ kple koklo wole aƒea me kpakple wo. Wo siã nuwo ɖe ka dzi keŋ le aƒea me.

Míaƒe amegãwo wole takpekpeme. Ŋutsuwo, nyɔnuwo katã woko ŋɔtsiblanu bla ŋɔtsie. Maa ɖewo le kotume, maa ɖewo da vɔ ɖe abɔ, maa ɖewo do batakari. Wo katã wole takpekpeme le ƒuƒoƒegã yi ke wonɔ me.

Ame aɖewo va esɔlɔme le agbɔsɔsɔ me alebe woƒe enyanuɖelawo le ŋgɔgbe, wo ŋutɔwo mea ɖewo azɔli zɔm yina anyi nɔ ge. Ame ɖewo bɔbɔ nɔ anyi.

Wotɛ edukplɔla ƒe tata ɖe awudzi alebe amewo do ko, dukplɔla ma ƒe aflaga ɖe dzi le dzidzɔkpɔkpɔme. Ekpẽkulawo kpẽ kum. Wo katã wo ʋli dom le agbɔsɔsɔme.

Ame aɖewo ɖo asi ɖe agbadɔ te. Ekuku kple enu bubuwo keŋ dzram ale be ŋutsu kple nyɔnuwo woble akpɛtɛ eva y be yewoa kpɔ be nu ka dzram wole hã. Ame aɖewo tɔ ɖe egbɔ be yewoaƒle nu.

Ɖevi sue aɖewo ekɔ galɔn kpla ɖe dzimegbe. Wo tɔ aɖe gbɔ tom. Emɔ ya tɔ gbɔ la le sue alegbegbe be wodzi zɔzɔm blewu blewu be wò maa va ge adze anyi

maɖe ƒe yaxɔƒe edé huhoe glia ŋu eko gagui daɖi dó atsi ɖe me kaɖigbɛ hã le kplɔ̃ dzi la'fima hafi gbale hã li suɖivi hã le zikpi dzi nɛ hafi kaɖigbɛ hã le glia ŋu

Dzokekevi yiwo yevuwo fena fefe le mea, woda wo ɖe mɔdodo dzi abe woame adre ene wo wo katã ƒe e a er nɔnɔme le vovo keŋ. Amewo gbɔna ku ge amewo le tsitre le gbɔ kpɔm egbɔna gɔme dze ge.

Wokɔ gba aɖewo ɖe yameŋudzeƒe. Alebe me shia me do awu ʋi, ekɔ ŋɔtsiblanu blanɛ hedo ɛɛɛ afɔkpa kple godi yibɔ ɛɛ woƒe nuwo tsamee le eme.

Dziƒoxɔ kɔkɔ aɖewo le mɔdodo aɖe gbɔ ale be amewo zɔlizɔm mɔdodoa dzi tom. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le agbɔsɔsɔ me le mɔdodoa dzi. Ame aɖewo le akpɛte ɖe asi. Ame aɖewo le ekaƒonuwo ɖe asi.

Dɔnɔkɔdzi yi ke wokpɔ vidzidadawo gbɔ lea. Amewo le afi ma. Nyɔnuwo sɔŋ le afi ma. Ame aɖe dzi vi ɖevia mlɔ anyi ɖe egbɔ. Woɖo kuku kɔ avɔ ʋi kɔ gbe akɔ ye ame aɖe hã le anyimlɔwu me le dɔnɔdzikpɔla gbɔ.

Agado gã aɖe, alebe emɔ kple kawo to agadoa ŋuti keŋ, alebe amewo ɖo kuku esi kaɖigbe ekɔ le agadoa me kpɔm be emɔ li yewoato ado ɖe agadoa go do.

Woɖo zikpuiwo ɖe gbadzadzi, alebe amewo do kete, elé atiwo ɖe atsi, ee, atsagbekɔ ɖum, kple dzidzɔ kple nukoko, gbadɔ hã afi ma, atiwo le afi ma, netiwo kpe eŋuti, ɛna manotiwo katãa.

Dɔnɔdzila yiwo kpɔa ɖewo dzia, wokɔ vidzɛ̃ vɛ na dɔnɔdzikpɔlawo, alebe nɛsia ŋku lém ɖe, dɔnɔdzikpɔla ŋku lém ɖe ɖevia ƒe afɔ ŋuti, dada hã ɖevia ŋuti kpɔm vevie.

Yevuwo sugbɔ le habɔbɔ me. Ame ɖeka kɔ nuƒomɔ ɖe asi le nu ƒom ɖe me, wo tɔwo ko flaga ɖe dzi ele eyome wo nua ƒom yim wokplɔe ɖo.

Amewo to woƒe eŋuwo ɖe eŋudzeƒe anyigba gbdza aɖe dzi ale be yameŋu hã va tɔ ɖe afi ma godzi. Amewo to ŋua ɖi wo ŋutɔwo bɔbɔnɔ anyi ɖe ŋua me. Ele eŋua me ŋi dzi kple ŋi ʋiwo.

Sukakunyigba gã aɖe. Ŋutsuwo sɔgbɔ ɖe edzi ade ame blatɔ. Ŋutsu lolo aɖe hã tsi tsitre ɖe ewo kpɔm ame aɖewo ɖe awu, ame aɖewo le awu me. Wo katã wokum kabakaba.

Amewo tɛ nutata ɖe ɛɛɛ ekpe dzi. Ama ɖewo bɔbɔ nyi draa fɔ eve. Ama ɖewo do fɔkpa etsidzafɔkpagãa tsa tsitre ɖa fi ma. Alebe amegã ɖe ɖo gaŋkui edo awu yibɔ heva tɔ ɖe wogbɔ wokpɔm.

Yevu aɖe kple wole aƒeme bɔbɔ anyi ɖe gota. Alebe nyɔnua wokɔ nu ebla abɔ woame vea nɛ. Ŋutsua hã, wokɔ nu bla afɔ ɖeka nɛ. Wòkɔ kpo da ɖe eɖokui gbɔ. Woame vea katã bɔb anyi ɖe teƒe ɖeka.

Kɔƒea aɖe le afi ya exɔ kple atiwo le, gago kple etsikunuwo le xɔ gbɔ, afi akaɖigbesinu hã le wosia ɖe ŋdɔkutugbe be ŋdɔ naɖu.

Ame aɖe ƒe nutata, wota amewo wodze klo ɖe anyigba sɔŋ eŋuƒoƒo kpole efia si woke xexi ɖe edzi.

Ame aɖe nuɖuɖu vovovowo wɔm, alabe edo dzo ɖe klipɔt woame etɔ me alabe kutu woame ene le edzi wo eme blum. Nuvia hã le egbɔ e ŋku lem ɖe nu. Ela yiyi hã le egbɔ hafi wokɔ amia ɖe kutua me.

Ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo le enusrɔ̃mɔwo gbɔ enu srɔ̃m ale be wokɔ eŋu vi aɖe da ɖe kplɔ dzi eka didi vae do ɖe enusrɔ̃mɔ gbɔ. Wo katã wo sɔsrɔ̃m vovovo.

Nyagãɖeɖiwo ŋkuwo vevem la katã va kɔdzi. Woku nu kɔ tre ɖe ŋkua ɖeka ɖeka dzi na wo katã sɔ̃ɔ. Ɖeviwo eve eme kpe ɖe wo ŋuti. Wo katã wobɔbɔ nɔ anyi dɔkta la lalam.

Kpovitɔ kple asrafowo le emɔ dzi ale be dukɔmeviwo le mɔdodoa to le agbɔsɔsɔ me, wokɔ gaɖɔ kɔ xe mɔ na wo be womegava mɔdodoa dzi o, maɖewo ɖe awu maɖewo le awu me.

Edo keke sɔe yi akɔ ame woa me etɔ egble ɖe mɔdzi dɔ ɖe dzi. Amewo va ɖo asi ɖe egbɔ be woakpɔ be nuke ye woa teŋu awɔ ne dzokeke sia wɔteŋu azɔ hã. Alebe teƒea nye gbedadaƒo.

Dɔnɔdzikpɔla woame eve, ŋutsu kple nyɔnu wobɔbɔ nɔ anyi ɖe dɔnɔkɔdzi ale be ame tsitsiwo kple ɖeviwo wokɔ wo vɛ dɔnɔkɔdzi la eva ɖeviwo gbɔ kpɔge ale be wokɔ woƒe agbalẽ amagbaɖiɖi sɔ̃ɔ ɖe asi kɔ vɛ.

Exɔtulawo de xɔ tame, exɔ gbam alebe amea ɖewo le anyigba. Egakpowo dam ɖo le dziaƒo. Wo xɔxɔm dadam ɖe exɔ tame hena xɔtutu.

Yevuwo agbale nam kpovitɔwo ƒe amegã aɖe ale be kpovitɔwo le afi ma le dzidzɔkpɔkpɔ me le agbɔsɔsɔ me e e foto ɖem woƒe amegã la kple agbale yi ke xɔm wole.

Gbedadaƒo yi ke sɔvedawo le egbe ɖum, egbedadaƒoa atiwo sugbɔ alebe ame aɖe le ŋume le mɔdodoa dzi zɔm le gbedada ƒo la.

Etsi dza anyigba katã wɔ ba pɔtɔpɔtɔpɔtɔ, yevuvi kple ametsitsiwo wo eme zɔm, ɖevia ɖewo mete ŋu woazɔ o, ta woko ɖevia ɖeka ɖe asi ame eve wolé ɖevia ɖe asi hafi drum etsikunu le afi me exɔ hã le afi ma.

Wode amea ɖewo gaxɔme alebe amea ɖewo do go le gaxɔa me le teɔea kplɔm alebe kpovitɔ yiwo kpɔna wo dzi hã, wova teƒea le agbɔsɔsɔ me ezɔzɔm, amewo kpɔm ɖa be wo teƒea gbɔ kpɔm nyuie hã.

Mɔto aɖee ya ŋutsu aɖe bɔbɔ anyi ɖo. Edo dzo ɖe ɛɛ mekpli me. Eko nu da ɖe dzi ebli tɔm afi ma ɖewo le gasɔ dzi eva tɔ ɖe egbɔ, ma ɖe hã kɔ shi tsoƒe va tɔ ɖe egbɔ fi ma ɖe edo ka ɖe afi ma koo nukuklui aɖewo ɖe kadzi

Akɔdaƒe aɖe yike amewo ele fli me yina akɔdaƒe, amea ɖewo kɔ akɔda pepa dadam ɖe nugo yike woda ɖe be woada akɔgbalẽa ɖe me, ame ɖewo kɔ gasɔ vva teƒea, ame ɖewo pak eŋu ɖe teƒea le agbɔsɔsɔ me.

Dziƒoxɔ kɔkɔ yi ke amewo le ete le agbagba ɖe sia ɖe dzem be yewoage ɖe dziƒoxɔla me ayi alebe, ŋutsuwo, nyɔnuwo katã wosɔgbɔ, yevuwo kple ameyibɔwo.

Ame aɖe ɖɔ ekplɔdzi si ɖe kplɔ dzi, kotokuwo, mɔlu kotoku le gbɔ. Enuwo le ekplɔ dzi hafi amea ɖe hã kɔ ekaƒomɔ kple edzo kaɖigbɛwo da ɖe eɖokui gbɔ, ewo me kpɔm.

Yevuvi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba. Efo fefe fenuwo kɔ ɖe eɖokui gbɔ. Ewo katã kpem ɖe wonuiwo ŋu be yeakoe kɔ wɔ ŋu alo dzokeke. Nɔvia suesuesue ɖewo hã le anyigba e wotɔ wɔm.

Edzitɔtɔ ɖe tɔ edo ɖe dukɔ aɖewo domi, wo katã wolé woƒe aflagawo ɖe atsi flagatsiwo ɖe atsi. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo e kpovitɔwo wo tutum efo ŋuwo kɔ ɖe wo ŋgɔ be moga mogatso flia o gake wo katã wodi be yewotso flia.

Enyi gbogbo aɖe kple nyikplɔviwo kple enyiatɔ ŋutɔ, wokplɔ nyi gbogbo aɖewo yina be woava yi ɖu gbe, vidziawo hã le wo yome hafi tsitsiawohã wole ŋgɔ. Wo katã wole agbɔsɔsɔme.

Atikedraƒe yike nyɔnu aɖe eɖo tsitsiŋku ele. Ale be nyagaɖeɖi aɖe kple aƒenɔ aɖewo le agbalevi ɖe asi va atikea ƒlege le atikedrala la gbɔ be yewoavae zã.

Edzo kaɖigbɛ, dzikpɔlawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe edzokaɖigbɛa ŋu, enu wɔm tso ŋu, edzram ɖo, Amea ɖewo bɔbɔ, mea ɖewo le atsitre le agbɔsɔsɔ me, ekaɖigbɛ dzram ɖo hena ewɔwɔ.

Yevu aɖe kɔ nu bla ŋɔti hafi yevu woame eve aɖe li ale be ame ɖeka do asiwui le gɔ kɔm ne yevua suetɔ ɖeka ehẽ etɔ ɖe enusrɔ̃kaƒomɔ gbɔ.

Aƒenɔvi aɖe le aƒeme. Woɖo enuklɔƒe ɖi, ɛɛ wònu ƒom na ame le nuƒomɔdzi. Hafi ega agbame klɔm le agbakɔlƒe yi ke wowɔ da ɖe enuɖaƒe afi yi ke wòle.

Amewo sɔgbɔ, ɖeviwo kple ametsitsiwo sia. Wo katã wolé foligo gagbɛ kple kutuwo ɖe asi, eɖo fli yina nuɖuɖu xɔ ge agbadɔ ɖe gɔme alebe, ametsitsiwo kple ɖeviwo siaa wole me le agbɔsɔsɔ me.

Gagoŋu gã aɖe va dze ɖi. Ɖeviwo kple ame tsitsiwo go ɖim e go ɖim le ŋua me. Kpovitɔwo gbagba dzem be yewoa le wo aɖi goe ne woado go le ŋua me. Ame aɖewo le etu ɖe asi.

Ebɛxɔ woame ene le afi ta. Alebe amewo bɔbɔ anyi ɖe, ame ɖeka bɔbɔ anyi ɖo aba ɖe anyigba bɔbɔ anyi ɖe edzi alebe ŋutsua aɖe hã efɔ nuwo tsi ɖe afɔ kple abɔ kple tawo. Ame ɖewo le ƒeƒle le atsitre le teƒea kple wo.

Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu aɖewo dzidzɔ kpɔm ale be wotɔ ɖe ŋu gã eve dome le mɔ dodo dzi elé flaga ɖe asi le dzidzɔ kpɔm le foto ɖem woɖokuiwo le agbɔsɔsɔ me.

Dumevi aɖewo ŋlɔ nu ɖe ati dzi kɔ ɖe dziƒo eɖo kuku dziŋ do awu yibɔ. Ʋlidolawo le ʋli dom, asikɔɖedzitɔwo le asi kɔm ɖe dzi le agbɔsɔsɔ me kple ʋlidodo.

Ehowɔwɔ ɖe dzɔ ɖe dukɔ aɖewo dome alebe asrafowo le wo gbɔ, woŋlɔnuwo ɖe ati dzi kɔ ɖe as isa nu ɖe ta le agbɔsɔsɔ me, wokɔ gaɖɔ xe mɔ na wo bɔ womegadzo o. Gaɖɔ la.

Etedzigã kple tedzi suewo. Ame de edzi. Ame eve de ɖeka dzi. Ame aɖewo de edzi ega ko agbawo gadzro ɖe edzi. Esɔ zɔzɔm kple agbawo na wo le gedadaƒo.

Dukpla, dukɔmevi gbogbo aɖewo ko aflaga ɖe dzi le dzidzɔ kpɔm. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia kɔ amewo ƒe aflaga ɖe dzi edzidzɔ kpɔm le agbɔsɔsɔ me le dzidzɔkpɔkpɔ…

Aƒe aɖe me ƒe anyinɔƒe. Ekplɔ le titina. Wokɔ nuɖuɖu da ɖe edzi abe aha vovo ene eye zikpui gã woame eve le xɔ me hafi etsifanu hã le exɔ me.

Eŋu aɖe kpɔ afɔku alebe woxatsa amegbetɔ ɖe agbatsɔnume hekɔ yina ɖe ŋua de ge na amewo woakɔ akɔ ve yi ɖi. Wokɔ wo le gbɔsɔsɔme efɔ ɖe eŋua me.

Ti gãa ɖe le gbedadaƒo. Aŋgba ɖeke mele dzi o. Yevuwo va paakɛɛ woƒe edzokeke gã aɖe ɖe ete ebɔblɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Ekɔ ha da ɖi gbɔna nono ge woame vea katã.